Momagumbo gopashinanena ano momagumbo gaaziko omuna ondunda yokulila mono hayi kala ya longekidhwa nawa yina oshitaafula shawo niipundi ya gwana aanegumbo yawo.

Ositola nenge tu tye omaalaka omo moka hamu adhika iipumbiwa mbyono hayi pumbiwa kaantu. Okuza kiizalomwa, kiipalutha noothewa ndhono hadhi longithwa okuyoga.

Tya eeno. Ndono olyo ethigathano, lya etwa ko mbaanga ya standard bank mono twii nyolitha, wu vule oku longitha omakwatho gawo go paungomba, mpono pwa tulwa oongodhi mbali, noo wili mbali.

Ongushu yoshimaliwa oyi ikolelela kwaashono hashi vulu okulanda. Uuna omuntu ena oompumbwe dhontumba oha longitha oshimaliwa she shoka ena opo a lande shono apumbwa.

Iimaliwa oyi li omaludhi nomaludhi kiilongo niilongo, kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho nosho woo kutya ohashi longitha oondola nenge oEuro nenge omapula nenge omakwanza.

Ombaanga yoFirst National Bank, ano FNB otayi tseyithile aalongithi yawo kutya kapu na shimwe shoka tashi vulu okutya ondi ku hole shi vulithe okutuma oshimaliwa kongodhi, ano pokati koongala nenge koochocolate, oto vulu okutuma oshimaliwa to longitha ongodhi yoye yopeke.

Iimaliwa oyili omaludhi nomaludhi. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa ohayi longithwa oku landa, yo oyo wo hatu pewa onga ondjambi yetu uuna twa longa.

Iimaliwa oyili yayoolokathana opena iimaliwa yaAmerica mbyono inaayifa iimaliwa mbyoka hatu longitha moNamibia nosho woo iimaliwa yokoSouth Afrika inayifa iimaliwa mbi hayi longithwa moAngola.

Omiti kadhishi owala dhokugondjwa nenge dhiiyimati ohadhi hongwa wo iihongomwa ngaashi iipundi niitaafula. Iipundi hono haku kuutumba oshowo yilwe .

Momagumbo omuna oondundu dhoku gondja mono hamu adhika iipundi iiwanawa ano omatyofa noondunda ndhika ohadhi ithanwa kutya odho ooseti mono hamukala mwalogekidhwa nawa.

Iimaliwa oyili omaludhi ano kehe oshilongo oshina omukalo gwoshimaliwa ngono hagu longithwa. MoNamibia ohatu longitha oondola, iilongo yokondje ngaashi Europe oha longitha oeuro omanga America oUS dolla.

Ombaanga yoStandard Bank otayi yelithile aalongithi yawo kutya otaya vulu okupewa oshimaliwa koomuma uuna ye li moositola taya landa ye na uukalata wawo, ano mpono tu udha okatemba e to pula oshimaliwa shoka uuna wa yi peshina wu fute, e to pewa oshimaliwa shoye koomuma shoka wa pumbwa.

Moombaanga omo muna omayakulo ogendji uuna twa hala oshimaliwa nenge oku mbaanga oshimaliwa aluhe otuna okuya koombaanga oko tuka konge omakwatho.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi hili aantu opo yeye yiinyolithe yaninge iilyo yoombaanga ndjo yavule okumona oondando ombwaanawa mokulanda iihauto dhawo

Omaalaka nenge ano omahala gomalandithilo ngono aantu haya yi ya kalande iilongithomwa yawo ano mono hamu zi iikulya, iizalomwa naashihe shoka shomoompumbwe dhawo.

Iimaliwa oya simana oshoka oyo hayi landa, yo oyo hayi longithwa esiku nesiku kaantu. Ohayi landa iizalomwa, yo ohayi landa wo iipalutha.

Ombaanga yoNedbank otayi tseyithile aalongithi yawo kutya oshimaliwa shokomvula shono haya futu otashi gwedhelwa okuza mu 02 Maalitsa 2026.

Omiti nenge iiti ohayi zi iihongomwa oyindji. Ohaku zi iipilangi ko ohaku zi wo iipundi noshowo iitaafula hono haku shangelwa nokaanasikola.

Iimaliwa oyasimana oshoka oyo hayi longithwa okulanda iizalomwa, iipalutha yo oyo woo aantu haya kakonga uuna taya kongo iilonga nenge taya landitha.

Iimaliwa oya simana, molwaashoka oyo oondjodhi dhetu shampa twa longa sha noshowo ohayi futu nenge ohayi landithwa iipalutha noshowo uuna tatu landitha ohatu pewa iimaliwa.

Moositola ihamu adhika ashike iikulya, ohamu adhika wo iizalomwa, mono hatu adha iizalomwa yootate nenge yoomeme, mono mwa kwatelwa iizalomwa noyuunona wo.

Uuna oombanga tadhi gandja omauyelele ohadhi tulapo uutenda wa dho mbono hawu kala wa shangwa omadhina gawo ngaashi oombanga dha Standard Bank noshowo Ned Bank ohadhi ya pomahala mpoka hapu kala aantu e tadhi dhike uutenda wadho opo ya gandje omauyelele kaakwashigwana.

Iimaliwa oyo yimwe mbyono yili ya yoolokathana. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda nokufuta shono tashi pumbwa okufutwa.

Omiti odhili omaludhi nomaludhi, opena omiti dhono hadhi kuthwa iiti mbyono hayi vulu oku hongwa yi ninge po iitafuula niipundi nenge iipilangi.

Pomatala nenge pomahala gokulandithila ohapu adhika iinima oyindji, opompoka hapu kala oofanditha dhiikutu, omagadhi, oomongwa nosho wo yilwe.

Oositola odhina iinima oyindji odhina omashina gokudhengitha nenge mpono hapafutilwa. Moostola wo omuna iinima oyindji mbyoka hayi landithwa.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka omuntu hatu kongo uuna oto adha atulanditha sha , uuna twakalonga woo iimaliwa tuu natango twa tega oku pewa oyo ondjambi yetu.

Uuna aantu ya mana okuyungula, olundji ohaya fala iilikolomwa yawo komatala ya ka landithe opo ya mone mo sha osho wo ya vule okupalutha aanegumbo yawo.

Iimaliwa oyili pamaludhi gaali. Opuna iiimaliwa iikukutu nosho wo yomafo. Iimaliwa oya yooloka kehe oshilongo oshina oshimaliwa shasho.

Momaalaka nenge ano tutye moositola ndhoka dha nukapo omo mono hatu adha uushina hawu kala watulwa piiyelo woku kwata mboka taya ikuthile yo yene, mo omo woo tatu adha uutemba mbono hawu longithwa kwaambono taya landa , kaaya longe nuudhigu uuna taya landa iinima iidhigu.

Ombaanga yo Nedbank otayi kwashilipaleka aantu kutya otovulu okufuta nokakalata koye Iilongothomwa ngoye ishewe wo oto vulu oku pewa noshimaliwa koomuma.

Momagumbo gaahumi omuna iinima ya longekidhwa nawa ngaashi iipundi mbyono ya hongwa miiti noshowo iitaafula yawo. Omuna oondunda ndhono dhokulila noshowo oondunda ndhoka dhokugondja.

Olaka dhapakelwa nawa ohandhi kwathele omolwaasho iinima ohayi pakela shiikatelela kuukwatya wayo, utya oothewa itaadhi vulu oku kala pamwe niikulya omuntu ngele oto kongo oothewa otoyi kombinga yoo thewa ngele iikulya otoyi kombinga yiipalutha.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, mono iimaliwa hayi longithwa okufuta oosikola, okulanda iipalutha noshowoo iizalomwa.

Moompumbwe dhetu olundji ohatu longitha oshimaliwa. Oshimaliwa osho hashi kandula po ashihe shono tatu pumbwa, ano okulanda iipalutha, okufuta oofuto dhoosikola dhuunona nosho wo yilwe.

Omahala gamwe goku gondja nenge oondunda dhoku gondjwa odha longekidhwa nawa muna iitaafula niipundi yawo mbyono hayi ithanwa omatyofa.

Ombaanga yoNedbank otayi kunkilile aalongithi yawo kutya, ino patulula iinima kuyishi uuna tolongitha okompiuta yoye. Oshoka shino ohashi eta mbono taa yaka yamone iinima yoye.

Ombaanga yoNedBank otayi halele omayambeko omusindani gwawo dhingi gwedhina Mathew Angula ngono ali omukuthimbinga moshinano sho Citi Dash.

Momagumbo gomakuma nenge gopashinanena omuna oondunda odhindji. Mono muna oondunda dhokulala, oondunda dhokugondja ndhono hatu ithana oseti, mo omuna wo okombitha nondunda ndjono yokulila osaala yokulila.

Uuwanawa woolaka dhomoositola kayi shi ashike okukwatela iilandithomwa, ihe okuyuulukila mbono taye ya okulanda opo ya hogole iinima nuupu, kaa ya kale taya idhingolokitha pomahala ngono pe na iinima mbyono ya pumbwa.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho mbyono hayi longithwa mo, ngashi tu na oodola moNamibia, ooranda moSouth-Africa, oopula moBotwana, nomoDRC-Congo mono mu na oofranko.

Moositola odhindji omo woo hamu a dhikwa iizalomwa, oombayikitha nenge oondjiwamagulu dhootate, mo omo woo hamu a dhika ayihe mbyono hayi zalwa kukehe.

Omiti odhina oshilonga oshindji . Momiti ohamu gondwa shaashi omuna omizile omiwanawa , ko komiti wo ohaku hongwa iinima oyindji ngaashi iipilangi, iipundi niitaafula.

Oshimaliwa nenge ano tutye iimaliwa, oyo yimwe yomoompumbwe oonene dhono hadhi pumbiwa komuntu esiku nesiku, yo ohayi landa iipalutha, oyo hayi futu omagumbo, yo oyo wo hayi longithwa mukeheshimwe tashi pumbiwa komuntu.

Iimaliwa oya simana momikalo odhindji. Oyo oondjambi dhetu uuna twa longasha. Oyo woo hatu longitha uuna tatu landa nenge twa pumbwasha.

Omambambi ano onyuku nenge tutye oshimaliwa shono hashi landa iilandomwa mbyono twapumbwa, ngaashi iipalutha iizalomwa nayilwe woo mbyo hayi pumbiwa esiku nesiku.

Omasiku sho ga li omilongo ndatu gomwedhi omutihamano omvula omayovi gaali omilongo mbali nantano, ombaanga yoStandard Bank oya gandja oshimaliwa shomiliyona yimwe KoMVA FUND.

Ombaanga yoBank Windhoek kayishi ashike yokumbaanga iimaliwa nenge yokugandja iimaliwa. Ohayi kwathele wo okugandja iipalutha mbyono hayi gandjwa koosikola dhi ili nodhi ili.

Omalukalwa ga longekidhwa nawa, ano momagumbo omuna oondunda ndhono hadhi kala aayenda haku tiwa ooseti mono ho adhamo ootv niihongomwa mbyono hayi tentekelwa ya ningwa miiti ano oyo ya ningwa po iitaafula.

Iipilangi oyo yimwe yomilongithomwa mbyono hayizi komiti , omiti ano odho dhono hadhingandja iikuni yokutemitha yo oyo wo hayingandja omiti dhokudhika omagumbo.

Uuna to talele po oshilongo shontumba, ano to zi moNamibia wu uka moSouth Africa owu na okulongitha iimaliwa yaSoutha Afrika. Sha hala okutya iimaliwa yoye yaNamibia oyi na okushendjelwa miimaliwa yaSouth Africa.

Iimaliwa oyasimana oshoka ohatwiilongitha okulanda iipalutha yetu, iizalomwa, nohayi futwa aanilonga onga ondjambi ngele yalongosha.

Iiti nenge omiti ohadhi longo iilonga oyindji. Omiti ohadhi zi iipilangi dho ohadhi zi wo iihongomwa mbyono hayi vulu oku opaleka omahala getu, ano iipundi.

Omiti nenge iiti oyina iilonga oyindji mono hamu vulu okuhongwa iipundi niitafula mbyono hayi kuutumbwa nenge hayi landithwa .

Iimaliwa oyili omaludhi nomaludhi, nosho wo ohayi longo iilonga yi ili noyi ili. Iimaliwa oyo hayi futu, ano ngele twa hala sha, oyo tuna oku longitha.

Aanangeshefa oyendji ohaya landithile iinima yawo moositola nenge pomatala mpono hapu ende aantu oyendji nenge woo mpono hapu kala puna omayinyengo gaantu.

Momagumbo gopashinanena omuna oondunda ndhono hadhi ithanwa oseti mono hamu kala muna iipundi yoku kuutumba ano oyo ondunda yoku gondja, mono muna iipundi hayi ithanwa omatyofa.

Ombaanga yoNedbank otayi gandja omahaleloyambeko omusindani thingi Mathew Angula ngono a sindana po oshinano shawo shono sha liko shocity dash.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Mono oshimaliwa shono hashi longithwa mo Namibia hasho tashilongithwa mo Congo DRC . Sho shili mo Botswana hasho tashi longithwa mo South Africa.

Iipundi ohayi ningwa moompatolona dha yoolokathana. Mono iipundi hayi ningwa momiti, dho omiti ndhino odho wo hadhi vulu okuza iitaafula niipundi.

Uuna omuntu waya koshilongo shilwe, owa pumbwa oku kala wa pewa iimaliwa yomoshilongo mo. Ngawo owa pumbwa oku shendja iimaliwa yoshilongo sho eto pewa iimaliwa yomoshilongo mwii nomolwaasho oyo to longitha.

Oshilongo kehe oshi na oshimaliwa shawo. Opena iimaliwa mbyono iikukutu po ope na iimaliwa yomafo. Iimaliwa yomafo oho adha nee yathanekwa omutse gwomuntu nenge iinamwenyo.

Momagumbo gamwe nenge moombelewa dhimwe omuna iipundi mbyono, nenge iitaafula mbyono omo hamu gongalelwa iigongi nenge uuna puna oonkundathana.

Iimaliwa oyili omaludhi, yo yimwe oyina omalwaala gi ili nogi ili, ano iimaliwa oyo hatu landitha, iimaliwa oyo hatu kongitha iipalutha yetu.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho, ndele kehe oshimaliwa oshi na ongushu yasho. Ano iimaliwa oyo mbyono hayi vulu okulandithwa, ano uuna aantu ye na oompumbwe dhontumba, ohaya longitha iimaliwa opo ya vule okulanda yo ya kandule po oompumbwe dhawo.

Ombaanga yoNedbank yopaumwene ohayi etapo omukalo gumwe woo natango gwaalongithi yawo mono taya kala taa longitha omalungula pu na emanguluko lyagwana.

Ombaanga yoFirst National Bank, taye eta ofanditha yongodhi yo iPhone 16, ndjono ya li yi na omayovi omilongo mbali nagatatu, omathele gane nomilongo omugoyi nomugoyi. Ano paife oyi na omayovi omilongo mbali nalimwe, omathele omugoyi, nomilongo omugoyi nomugoyi.

Pomahala ogendji opu na iikwatelwa yiinima ngaashi mbyoka hayi tulwa komakuma, mpoka to vulu okutula po iipatululo nenge omakende goye, po pe na wo iitaafula mbyono hayi vulu okutentekwa iinima.

Iimaliwa oya simana, molwashoka ohayi kandula po omaudhigu, yo ohayi landa oompumbwe dhi ili nodhi ili. Iimaliwa ohayi mbaangwa moombaanga, opo yi kale yi li megameno.

Ehala lya longekidhwa ewanawa, mono muna iipundi iiwanawa ya longwa nawa. Mono wo tamu vulu okugondjwa unene ngele kuna omutenya , mo omo wo tamu vulu okutokelwa uuna puna omalongekidho gontumba.

Otuna omaludhi goombaanga ogendji ngaashi oBank Windhoek, Nedbank , Standard Bank, First National Bank , ano mono aantu haya vulu okupewa omukuli nenge haya vulu okumbaanga iimaliwa yawo.

Otuna omaludhi ogendji goositola, mono hamuzi iilongithomwa, mo ohamuzi wo niipalutha mbyono hayi palutha aantu. Ooyene yoositola dhika ohaya mono wo iimaliwa, uuna aantu taya landa iinima mbyo haya landitha.

Ombanga yoNedbank tayi kunkilile aalongithi yawo kutya zamo momukweyo ano wu longithe ngoye wumbange oshimaliwa shoye mendelelo tolongitha shoka opo ya ndulukapo.

Moomwedhi dhili ndatu oto vulu okusindanamo iinima yongushu yili itatu wo, ano nombaanga yo First National Bank. Ndjono ethigathano tali kalako sigo 31 Mei momvula oyo tuu ndjika.

Uuwanawa wu tekenika nudhindoli ,otapa monika ombanga yo Bank Windhoek tayi gandja oshiholelwa shoku tuma oshimaliwa shono itashi kugumwa ashike otashi endele komalungula.

Ombaanga yoBank Windhoek oye eta po omukalo gwokutuma okatumwalaka okafupi konomola yoselula yoye, uuna tolongitha nenge totumu oshimaliwa shoye tolongitha omalungula.

Aanafalama oyendji nenge aantu mba yena iikunino, ohaya kutha iilikolomwa yawo ya kalandithe pomatala nenge pomangeshefelo giili nogiili opo ya wape yamone iimaliwa ya hepulule oonkondo dhawo miilikolomwa yawo nzono ya longa.